Nebimuri bishatu birikureebeka gye byerangi erikwera ahagati yakyo hariho erangi ya kinekye hariho n'enjoki etekamire aha kimuri kimwe kandi kuri enyima harimu omwirima

Egi n'enyanja mpango kandi hariho eryato ryemereirwemu omushaija ajwaire emyenda erkwiragura kandi akwatsire eki ekiti ekibakugoyesa eryato ayemereire akiteire omu maizi.

Aha hariho oruguudo rwitaka Kandi rurimu ebyondo bingi enjura yaruga kugwa Kandi motoka nizishayiramu ezi zoona zashaaya Kandi nebyababiriho enshaho zamakara bazihaho bazita aharubaju

Eki n'ekizimbe kihango, kyombekyeise amategura, kandi kiine erangi ya kinekye, kandi nikireebeka nk'eiramizo ahabw'okuba kuri ahaiguru nindeebayo omusharaba

Hariho ebimotoka bibiri kandi eki ekimotoka eky'omumaisho nikireebeka nikyenda kuhwera eki eky'enyima nikibaasa kuba kisisikaire, kibaase kukikurura kikakitwara.

Hariho abaana bashatu omwe abyamire ahansi ondiijo ashutamire ondiijo omwishiki omukuru ashutamire kwonka aine enaku nyingi ayekwatsire ahitama bariyo baine eki bariyo nibareeba

Ogu n'omwanya gwe tauni harimu amaju maingi gakwataine omu maju omwe harimu emiti mingi Kandi aho aha rubaju hariho amaju maingi gakwataine harimu abantu barikutambura harimu na motoka nazo ziriyo nizigyenda

Hariho ebiti burunzire aha rubaju rwenju Kandi hariho nana emigoye eyi bakwanikaho emyenda nemyenda ehanikire Kandi hariho nekitimba kuri omu rubaju nakyo bakyanikireho emyenda kirimu na sengyengye

Hariho abakazi n'abashaija bajwire ebijwaro abahagati bajwire ebijwaro birikushushana Kandi abo ab'omu rubaju bajwire ebintu aha mutwe Kandi nibashushana abantu ab'okutagurira Kandi bariya bariyo nibateera engoma n'ebiti.

Ebi n'ebimuri, n'ebimuri birungi birikureebeka gye. Kandi biinemu erangi erikwera n'eya pinki bineho na obutwe bwabyo buriho erangi eya kinekye. Kandi kuri enyima hariyo erangi ya kinyaasi.

Aha nahu barikuguriza ebitookye nakatare kebitookye abamwe bizire kugura abandi bizire kuguza Kandi hariho egaari emwe ekomireho ebitookye bingi hariho motoka hariho abantu nooshusha ngu baizire kugura ebitookye

Aha hariho enkofiira nekonfiira nyingi zirundiine omu mwanya gumwe harimu erangi zitarikushushana harimu bulaka, harimu eya guriini harimu burawunu n'enkofiira zerangi nyingi

Abaana b'ishomeera bari ah'ishomeero bari omu kibiina bajwaire yunifoomu kandi abamwe bashutami abandi bemereire kwonka boona bashemerirwe kandi abaho omumaisho boona bahaniikire emikono bariyo nibasheeka.

Engaro z'omuntu zikwatsire ekyenyanja omu ngaro, niwe yaakiha omu maizi. Eki ekyenyanja nikiringwa kandi kirimu obutonatone burikwiragura.

Abashaija aba bariyo nibasomba amatafaari nooshusha nibenda nokwotsa aga agu bakozire ogu ayemereire aho aineho enyungu Kandi Oriya nashombesa kahuuba

Omushaija ashemerirwe munonga, kandi ashutamire aha ari aha kiharaani kye. Ariyo noshusha ariyo naaza kubaziira, kandi ajwaire garubindi n'enkofiira.

Aha n'aha nyanja kandi aha nyanja aho hariho amato abiri kandi eriguru y'enyanja hariyo ebishaka byingi.

Hariho abantu baingi abashaija n'abakazi Kandi abamwe bajwaire emyenda erikusushana Kandi nibashushana nkabarikutagurira bajwaire ebijwaro by'okutagurira Kandi abamwe bariyo nibateera engoma nibeshongora

Hariho ekimuri Kiri omurangi ya papoKandi hariho enjoki eine erangi erukwera aha mutwe n'erikwiragura etekamire aha kimuri.

Abatsigazi bashatu boona bashemereirwe boona bajwaire tishati Kandi ogu owahagati ajwaire garubindi boona bakwatsire obudomora omungaro nooshusha nibaruga kutaha amaizi bariyo nibagaanira bashemereirwe

Aha hariho emigoye y'okwanimaho emyenda Kandi ehanikireho emyenda Kandi ahansi hariho abaana bashatu bariyo nibashamba omupiira omwana omwe ajwaire akatishati akarimu obunyiriri burikutukura n'oburikwera Kandi ondiijo ajwaire akarikutukura nempare erikwiragura

Enkobe, enkobe neiragura eriyo netambura aha aha rubaju rw'ebishaka kandi eri yonka eriyo netambura.

Egi n'enyanja kandi enyanja ah'amaizi aha gareebeka gaine erangi ya buru, kandi eriho eryato, kandi eryato eryo hariho omuntu abyamire aha ryato.

Eki n'ekishayi omwanya ogu bakuzaaniramu omumpiira kandi tigurimu binyaatsi, harimu abatsigazi bariyo nibazaana omumpiira aha bashamba omumpiira ogu ogu ajwaire empare erikwera ahanikire okuguru ahaiguru na n'ow'empare ya kinekye nabo boona bahanikire amaguru ahaiguru.

Abaana babiri basibire ebidomora by'amaizi aha gaarii Kandi nibireebeka nibiremeera omwana ariyo nagyezaho kukwata egaari etagwa Kandi owenyima nagyezaho kunyurira ebidomora ebyo bitakagwa

Eki n'ekishaka kandi ku orikuruga aha omu kishaka kuriya hariyo emiti ya karutusi nahagati yaayo kuri hariyo amaju nana entookye

Omushaija arikwiragura Ari omu kishaka gajwaire esaati ajwaire akahare konka Kandi aharubaju rwe aineho ekyoma eki eki barikukoresa kusara embaho

Hariho emiti n'emiti mingi ekiri mito egi ey'okuba babyaire omu buveera barikuguza ni mingi munonga ekwataine

Esefuriya ibiriri ziri aha sigiri Kandi omuriro guriyo nigwaka bariyo bateekire Kandi esefuriya emwe bagifundikizeho ekintu ky'ekibaaho Kandi nendiizo bagifundikizaho akasaniya

Hariho obuju bubiri bushakaize obunyatsi kandi Aho omu maisho hariho abakazi bataano omwe ashutamire bariho nibamushuba eishookye

Omushaija nimureeba sayidi eyahaifo yonka tikireeba aha maisho ajwaire esaati ya kapeere, ajwaire nakakwanzi aha mukono kandi ariyo naminga esiimu ye eya smart.

Hariho ekiti kine ebitaagi kandi ekiti Eki nikireebeka kineho amahwa Kandi aha kitaagi aho hariho obunyonyi bubiri obunyonyi obu bwine erangi erikwera omu kifuba n'omu mugongo Kandi bwine n'omunwa gwa yero.

Hariho abantu baingi aha abandi bajwaire tishaati zi za buru. Omukazi ogu ajwaire tishaati erikwera eriho ebigambo aha aha kifuba kids club Kampala. Kandi ariyo akwatsire aha ngoma. Ariyo naareba kuri aine eki arikureeba.

Ogu n'omushaija ajwire T-shati ya buru kandi ajwire akakomo aha ngaro akwasire n'enkofira aha omu ngaro kandi engaro ye aine nk'ebintu ebi yayesigaho.

Haruho enyanja mpango Kandi aharubaju rw'enyanja haruho omushenyi abantu bingi ahubemereire bakwasire ebiti Kandi abantu abandi bariyo bashuuma omunyanja nabo bakwasire ebiti bakuratine.

Abaana baingi bari ahaishomero bari omu kibiina Kandi nikireebeka omwegyesa yaabuuza ekibuuzo omushomesa yaabuuza ekibuuzo nindeeba abamwe bahanikire emikono Kandi abandi tibahanikire

Omwana omwojo ariyo naatsindika egaari. Kandi naatsindikayo ebidomoora by'amaizi kwonka nooshusha egaari yaabarema. Omwishiki ariyo naagyezaho kutsindira enyima kugikwata.

Hariho ekinyonyi eki barikweta entuuha Kandi kiriyo nizitambura omu kishaka kiine erangi erikwera nana erikwiragura kiine akashokye karungi eriyo neetambura

Omugyera gwamaizi nigagyenda Kandi amaizi ago garimu ebibaare bihango Kandi omurubaju omwe harimu ebishaka bingi

Ekizimbe bariyo nibakyombeka tibakakiherize kandi n'ekizimbe kya kanyina , kuriya eruguru hakiriyo embaho tibakakiherize.

N'ebyenyanja byingi, nibyingi munonga birundaine hamwe kandi byine erangi zitakushuushana ebimwe byinemu erangi ya buruu na n'orubaju orundi neeya kinekye.

Ogu n'omwaana muto ashutamire aha ntebbe hariyo n'ondijo kuri enyima kandi ogu omwaana ajwaire tishaati kandi ashemerirwe ariyo nasheeka noshusha haine owarikureeba.

Abaana baingi bariyo nibaruga aha eiziba kutaha amaizi, boona nekoreire obudomora. Kandi bariyo nibatambura nibataaha. Kandi boona tihaine ajwire enkaito.

N'engaro z'omuntu ziriyo nizibumba hiine eki zikubumba Kandi yatabura siminti ariyo nagyezaho kubumba ekintu kye Kandi nikirebeka gye munonga munonga .